Bazijabulele abantwana enursery education. Badlala imidlalo etshiyeneyo. Abanye njalo ngabahlabela begida bebambe amaqolo. Kukhona lombalisi wabo oyabe ehlabelisa abantwana. Abantwana ukuhlabela kanye lemidlalo etshiyeneyo kuyenza bekhule behlakaniphile.

Abantwana abasesikolo seNursery education bahlezi phezulu kwecansi ukhona umbalisi wabo yisikhathi sokudla banatha itiye besebenzisa amankomitsho alombala oluhlaza

Abantwana abancane abadlalayo abase nursery education abanye njalo bagqokile amayunifomu abanye njalo abagqokanga ukudlala kwabantwana kuyenza abantwana bekhule behlakaniphile.

Esikolo kukhona itafula kambalisi lapho okuyabe kulamabhuku kambalisi owasebenzisayo kanye lesitulo sokuhlala lezinye izinto ezitshiyatshiyeneyo okugoqela lamaphepha amhlophe.

Umduli ogombolozele isikolo .Upendiwe njalo ulomfanekiso wabantu abamileyo Eceleni komduli kukhona utshani obuluhlaza .Kanye lamatshe amakhulu ngaphansi komduli .

Esikolo sabantwana ezingeni eliphansi e primary kukhona imijingo lapho abantwana abathi nxa bengafundi bayahamba beyeinga khona bezikholisela kukhona njalo lotshani ubuluhlaza.

Isikhathi esinengi emakilasini uyathola umbalisi efake ama gwalibamduli. Lokhu kuyanceda abafundi nxa umbalisi engekho ekilasini kulokuthi bedlale ababale okubhaliweyo kuma gwalibamduli

Esikolo kuqakathekile ukuthi abantwana bephume ekilasini beke beyetshaywa ngumoya phandle. Kukhona imijingo lapho abantwana abafika bedlale kiyo. Ukudlala kwabantwana kuyabanceda ngoba kubenza bephangise lokucabanga ngaleyo midlalo abayabe beyidlala.

esikolo semfundo yaphansi e primary kukhona indawo lapho abafundela khona isifundo se science okubizwa kuthiwe kuse lab uyathola kule khabothi eyabe ilama shelufu atshiyeneyo kugcwele imithi esetshenziswa ngabafundi phakathi nxa besenza leso sifundo

Abantwana kulezi insuku sebelanda ukuyadlala esikolo sebaqeda ukubhala imihloliso ngemuva kokubhala imihlolisa ababalisi bayabe bengasafundisi abantwana bayajabula kulezi insuku

Umbalisi ekilasini unamathisele amaphepha amhlophe abhaliweyo ngokubomvu, uwasebenzisa nxa echasisela abafundi, abanye abafundi bazwisisa ngcono ukuchasiselwa bekhangele.

Esikolo seprimary emdulwini kunamathiselwe amagetsi lapho aba charger khona omakhalekhukhwini babo ababalisi.

Esikolo kukhona inhlanganiso epha abantwana ukudla, Esikolo baphekelwa ukuze badle ,abanye abantwana bayabe belambile becina bephazamisela ekuzweni okuyabe kukhulunywa ngumbalisi.

Esikolo semfundo yaphansi kumile abantwana sebetshayisile .Kukhona ibhakane elikhulu elilombala omhlophe .Elibhaliweyo ibizo lesikolo .Lokhu kubalula ebantwini abangakaze befike esikolo nxa bedinga indawo bahle babone ngebhakane .

Abantwana besikolo abathwele inditshi elombala ocazimulayo, sebeqedile ukudla abantwana bayaphekelwa esikolo kuqakathekile ukuthi abantwana afunde esuthi lokho kumenza alalele eklilasini, umntwana olambileyo uyalala.

Isikolo sesitshayisile abantwana sebehamba emakhaya. emgwaqweni lapho abahamba khona ,nxa izulu lisina kuyama amanzi .Njalo eceleni komgwaqo kukhona izihlahla lotshani lamatshe amakhulu.

Esigabeni sokugcwele izikolo ezincane ezemfundo yaphansi ephuremari. Kuleli izinga kuyabe kulabantwana abancane. Bancede kakhulu abantwana abancane ukuthi bengahambi imango emide besiya ezikolo ekade zikhatshana.

Isikolo esithethe iminyaka emibili lokhe sisakhiwa sesize saphela .Lonyaka abantwana bayaqala ukusisebenzisa .Kugcwele imnyango eminengi lapha esikolo kanye lamakilasi atshiyeneyo.

esikolo kulemota emileyo ekamuphathisikolo kukhona njalo lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza kukhona njalo lebhakede elimhlophe elibhaliweyo ibizo lesikolo leminye imithetho yesikolo okumele ilandelwe ngabafundi

Ekilasini kuqakathekile ukuthi uthole kulezitulo kanye lamabhentshi okwabafundi okokuhlala lamatafula lapho ababhalela khona .Kumele kube lamatshoko umbalisi obhala ngawo umsebenzi wabafundi ebhodini.

Thina sisakhula sasihamba umango omude sisisya esikolo abantu abanengi bacina bengasafundi abantwana khathesi izikolo sezigcwele yonke indawo bakhangelela ukuthi wonke umntwana atholakale esesikolo

Abantwana abangezwayo umbalisi engaphuma ekilasini kulokuthi bebale ingwalo abayabe bezitshiyelwe bona bayasukuma beqale ukudlala, lokhu kuyenza ukuthi nxa umbalisi esephenduka ekilasini uyafika ethathe uswazi ebatshaye ngoba bengalaleli.

Esikolo semfundo yaphansi eprimary phezulu kwetafula elombala onsundu kukhona amaphetshana amhlophe abhaliweyo ngokumnyama nxa umbalisi efundisa isifundo senombolo uyasebenzisa amaphetshana lawa.

Abantwana besikolo kuyafika isikhathi lapho umbalisi obapha khona umhloliso. Uyabe efuna ukuhlola ukuthi lokho okufundisileyo emuva bengabe bekubambile yini abantwana.

Abantwana baseskolweni se secondary kumbe emakolitshini kulezi insuku sebefundiswa imisebenzi eminengi yezandla, abanye bangafundiswa ukusebenzisa amagetsi, abanye bafundiswe ukuyakha abanye njalo bafundiswe ukupheka. Bayazikhethela abantwana imisebenzi abafuna ukuyenza.

Abantwana abasesikolo esekhondari kumbe ekolitshini kulezi insuku abantwana sebefundiswa lemisebenzi yezandla etshiyeneyo, kukhona ibhokisi elikhulu elimnyama eligcwele amathulusi asetshenziswa ngabantwana besikolo

Abantwana basesikolo bagqoke ingwane ezilombala olithanga lempahla ezifananayo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka .Bathwele amathulusi bafundela ukulungisa amagetsi .

Abantwana besikolo abase secondary kukhona isifundo se science nxa befunda isifundo leso bayahamba endaweni okuthiwa kuse lab lapho okugcwele khona imithi eyabe isemambhodleleni abayisebenzisayo besenza leso sifundo njalo bayabe belama phetshana amancane lapho ababhala khona.

Abantwana bekolitshini kumbe abe secondary kulezinsuku sebefundiswa imisebenzi etshiyeneyo eyezandla abantwana bengafundela ukusebenzisa amagetsi kumbe ukulungisa eminye imitshina esebenza ngamagetsi .

Abantwana besikolo esekhendari kumbe emakolitshini, bagqoke impahla ezifananayo. Kulezi insuku ababalisi ezikolo sebefundisa abantwana kanye lemisebenzi yezandla etshiyeneyo

Kwesinye iskhathi abafundi bayaphiwa ithuba labo besukume bechasise phambili kwabanye babo abanye njalo bazwisisa ngcono abafundi nxa kulo mbalisi phambili

Abantwana besikolo esecondary kumbe ekolitshini bafundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo kulemota emileyo abantwana bagcwele basebenzisa amathuluzi okukanika imota leyo.

Abantwana kulezi insuku esikolo sesekhendari kumbe ekolitshini, sebefundiswa imsebenzi yezandla etshiyeneyo. Abanye njalo ngabafundiswa ukuthunga. Nxa sebekhulile ngeke bethwale nzima, bazathunga impahla bethengise.

abantwana besikolo esecondary kumbe emakolitshini abafundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo bonke bagqoke ama uniform lokho kuzabancedisa abantwana nxa sebeqedile esikolo bayadinga imisebenzi

Ababalisi lezi insuku sebefundisa abafundi kanye lemsebenzi yezandla etshiyeneyo lokhu kuzanceda abafundi nxa sebeqedile esikolo bazadinga imisebenzi abayifundelayo lapha esikolo

Kulezi insuku abantwana ezikolweni sebefundiswa kanye lemisebenzi yezandla etshiyeneyo. Owesifazane omileyo ogqoke ingwane emhlophe, umile ubambe amagetsi afakwe emdulwini. Kwesinye isandla uthwele i"mic" elombala omnyama.

Abantwana besikolo bahlezi ekilasini bagqoke amayunifomu bonke kukhona kanye lombalisi wabo ekilasini kukhona njalo itafula elombala onsundu elelephuthophu esetshenziswa ngumbalisi.

ukwakhiwa kwezikolo ezinengi eze secondary kuyanceda kakhulu kuleli izinga kulapho abafundi okumele bebophe khona ziqine labo abayabe befuna ukuyafika ezingeni laphezulu e university kumele bephumelele ezifundweni zabo lapha e secondary

Esikolo sesecondary kukhona indawo lapho abantwana abafundela khona isifundo seScience okubizwa kuthiwa kuseLaboratory kugcwele imithi eminengi ephakathi kwezigubhu esetshenziswa ngabantwana nxa befunda leso sifundo.

Abantwana abakuleli ibanga akumelanga bedlale ezifundweni zabo Leli ibanga nxa ungaphumelelanga awuyi eyunivesithi ngakho abantwana abasebangeni leli le Secondary kumele bephumelele ezifundweni zabo ukuze bekwanise ukuya ezingeni laphezulu eyunivesithi

Kwesinye isikhathi abantwana abahlakaniphileyo. Abathanda izifundo zabo, bayayenza okungamaqembe okuncane lapho. Lapho abayabe bexoxa khona izinto zesikolo ,bencedisana njalo bebhala phansi.

Kuqakathekile ukuthi indawo lapho okufundela khona abafundi kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi. Ekilasini kulomgwembe omnyama lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi esebenzisa amatshoko.

Kulilungelo labantwana bonke ukuthi befunde njalo bethole kulamabhentshi kumbe izitulo lapho abafundela khona kanye lamatafula okubhalela kuphinde njalo kube lomgwembe lapho umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi.

Abantwana besikolo kwesinye isikhathi bayadinga ukuphuma emakilasini betshaywe ngumoya. Bayabe besaphumuza ingqondo ngoba umbalisi engafundisi kakhulu abantwana, ingqondo ziyadinwa abanye abantwana bacine bengasezwa abakufundiswa ngumbalisi.

Ukuqakatheka kwamabhakane esiwathola eceleni komgwaqo sitshengisa ukuthi indawo iyabe ingaphi ibhakane liyabe libhaliwe ibizo lesikolo kuba lula ebantwini abadinga isikolo.

Abantwana besikolo sebetshayisile bagcwele emgwaqweni baqonda emakhaya bonke bagqoke amayunifomu amayembe amhlophe eceleni komgwaqo kulezihlahla eziluhlaza kanye lamaluba.

Abantwana abafunda behlala esikolo esibabiza ngokuthi bayabe beseboarding school. Kukhona imibheda abalala kiyo njalo uyathola begcwele bebanengi

Isikhathi esinengi umphathisikolo ungambona esehlalisa abafundi bakhe esikolo phansi kuyabe kukhona abafundi asebekwenza okungalunganga. Abafundi sebebuya lezidakamizwa esikolo. Ubakhuzile umphathisikolo wathi ozatholakala elazo uyaxotshwa isikolo.

Abantwana abanengi bayajabula nxa sekuyisikhathi semidlalo kukhona abantwana abayabe bengaphiwanga ekilasini kodwa besenelisa ukwenza eminye imidlalo etshiyeneyo okugoqela ibhola lokuqhaga kanye lebhola lenyawo

esikolo sesecondary lapha umntwan wonke okwazi ukuthi uyafuna ukuya e university kumele ebambe ziqine ephumelele ezifundweni zakhe ngoba nxa engaphumelelanga ezifundweni zakhe ngeke aphumelele ukuya ezingeni eliphezulu e univesity

Umgwembe olombala omnyama lapho umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi esebenzisa itshoko emhlophe, kumbe itshoko elithanga, leminye imbala eyamathsoko. Kuqakathekile ukuthi umbalisi abhelele abantwana umsebenzi.

thina ngesikhathi sisakhula kwakulababalisi ababezimisele ngomsebenzi umbalisi wayelala ebhalile umsebenzi nxa ufika ekuseni ufike udobhe ibhuku uqalise ukubhala umsebenzi oyabe usebhodini

Izikolo sezizavalwa. Abafundi lokhe besabhala imihloliso. Nxa abafundi bebhala umhloliso, bayahlala ngamunye ngamunye. Omunye uyabe elephepha lakhe lapha babhala khona. Umbalisi uyabalinda ekilasini beze beqede ukubhala umhloliso.

Indlu lapho abafundi bezinga laphezulu abafundela khona kukhona amafasiteli njalo lapha emafasiteleni kukhona ama "curtain" ayabe evalile kanye lezitulo lamatafula okusetshenziswa ngabafundi.

Izakhiwo ezinengi eze university ziyakhwe kuhle kakhulu zisiba zinde zisiyaphezulu zigcwele amafasitela amanengi lapha esikolo semfundo yaphezulu kufunda abantwana abanengi abatshiyeneyo abavela endaweni ezikatshana ngakho yikho lkulezindlu lapho abafundi abahlala khona.

Abantwana abafika ezingeni laphezulu eYunivesi balutshwana. Lapha kufika abantwana abayenze kuhle ezingeni laseSekhondari .Abantwana abanengi baphelela eSekhondari abafiki emaYunivesi .

Abantwana abanengi abasezingeni eliphezulu iUniversity kuqakathekile ukuthi wonke umntwana utholakale eleLaptop azayisebenzisa nxa esesikolo kulezi insuku abantwana sebefunda ngama Laptop

isikolo semfundo yaphezulu e university kukhona abafundi abafundela ukuba ngo dokotela kukhona izindlu lapho abafundela khona okuyabe kugcwele imitshina kanye lemithi eyabe isemagabheni abafundiswa yona ukuthi isebenzani kanye laleyo mitshina

Kugcwele izihlahla ezinengi phakathi esikolo semfundo yaphezulu e University, kukhona njalo izindlu lapho abafundi abahlala khona, kukhona njalo abanye ababalisi labo abahlala esikolo. Kuyakhwe kuhle lapha phakathi esikolo.

e university sithola abantwana abanengi abafundela imisebenzi etshiyeneyo kukhona abanye abafundela ukuba ngo dokotela kukhona imithi abayisebenzisayo lapha esikolo abafundiswa ukuthi nxa sebesezibhedlela bebekwazi ukuyisebenzisa nxa sebesebenzisa leyo mithi baya ukugqoka amagilovisi ezandleni

Abantwana abanengi abasezingeni laphezulu euniversity nxa befunda bayasebenzisa amalephuthophu ngakho wonke umntwana osezingeni leli kumele etholakale elayo ilephuthophu.

Esikolo semfundweni yaphezulu kugcwele izakhiwo ezinengi, ezinye njalo zilophahla olubomvu phezulu, kukhona indawo lapho okugezelwa khona izandla okulempompi ezinengi.

Kwesinye isikhathi abantwana besikolo seUniversity. Bayayenza okungamaqembu kwabo okuncane . Lapho abayabe befundisana khona bebodwa. Abanye abantwana bazwisisa ngcono nxa bechasiselana bodwa.

Zikhona izndlu esikolo semfundo yaphezulu lapho abantwana besikolo abahlala khona. Abanye basuka ezindaweni ezikhatshana lesikolo ngakho baphiwa izindlu lapha kodwa bayazibhadalela. Kuyabe kulemibheda, amatafula kanye lezitulo okokuhlala.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona abantwana besikolo abahlala khona kukhona njalo indawo lapho abathi bangawatsha khona impahla zabo behambe beyechaya kulotshani obuluhlaza obuhle lamaluba ahlanyeliweyo acecisileyo.

Esikolo semfundo yaphezulu euniversity .Sithola abantwana abafundela imsebenzi etshiyeneyo .Kukhona abantwana njalo abafundela ukuba ngodokotela ngesikhathi besesikolo besafunda bayagqoka labo amajazi amhlophe .Kukhona njalo lemithi abayifundiswayo kuleyondawo .Kanye lokusetshenziswa kwemitshina egcwele ezibhedlela .Lakho bayaku fundiswa .

izindlu lapho abafundi abahlala khona esikolo kuyabe kuhlala abafundi ababili endlini eyodwa omunye lomunye ulala kowakhe umbheda lokhu kwenzelwa ukuthi abafundi bencedisane kweminye imisebenzi yesikolo nxa bezihlahlele ezindlini zabo

Imibheda emibili etholakala endlini lapho okuhlala khona abafundi abafunda eyunivesithi kukhona izindlu lapha abahlala kizo kuyabe kulamakhabothi lapha ababeka khona izinto ezitshiyeneyo.

Kwakulilanga lami lakuqala ngisiya eyunivesithi ngisiyafaka amaphepha ami, ngangena phakathi. Ngangingazi ukuthi ngiqonde ngaphi. Ngabona ibhakane elimhlophe elibhaliweyo, ngahle ngaqonda lapho okwakusitsho khona ibhakane.

Wonke umfundi osezingeni laphezulu eyunivesithi kufanele abe le laphuthophu yakhe lapho ozabhala khona umsebenzi wesikolo ababalisi bamaka gcono umsebenzi oyabe ukulaphuthophi kulomsebenzi oyabe ubhalwe ebhukwini.

Izikolo ezinengi zemfundo yaphezulu izakhiwo zakhona zakhiwe kuhle kakhulu imdluli ipendiwe njalo kugcwele amafasiteli kukhona indawo elotshani obuluhlaza phansi kukhona njalo lomduli ogombolozele isikolo lezihlahla ezinkulu

Balutshwana abantwana besikolo abafika ezingeni leli eleyunivesithi. Abanengi baphelela esekhendari. Abantwana abafika kulelizinga ngabantwana abayabe benze kuhle ezifundweni zabo.

Esikolo semfundo yaphezulu kufunda abafundi abasuka endaweni ezitshiyeneyo kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona iminyango ilombala obomvu njalo kukhona lebhentshi elilombala oluhlaza phansi kuyacazimula akula ngcekeza